niriba n zaya ka so yɛ goɣ' piɛli ka so yɛ goɣ' sabinli ka so yɛ goɣ' ʒiɛ ka bobi bobiʒiɛ ka so baaturo ʒiɛ